Bunaa jabanaa lamaa fi shinii afur argina. Shiniin lama buna bu'eeru hun qaban. Ixaanni aarfamee jira. Meeshaan ashaboo baattus ni jirti. Ollaan keessan baay'ina yoo qabaatan, namoonni buna jabanaa lamatti ni danfisuu?

Namoota Faradoo kooraan fe'aman yaabbatanii eeboo fi gaachana qabatanii magaalaa Finfinnee keessa imalaa jiran argina. Guyyaan kun guyyaa kabaja ayyaana Adowaa guddicha kan injifannoo gurraachotaa kan ta'edha. Injifannoon Adowaa guddichi bara kami?

Kun kophee dhiirotaati. Kophichi bifa burtukaanatti dhihaatu qabaatee hojjaan isaa xiqqoo ol dheeraadha. Garaa gararraa duubaan immoo halluu gurraacha qaba. Afaan isaa fo'aadhaan hidhamee jira. Kopheen kun maalirraa hojjetamuu danda'a?

Qaruuraan dhugaati alkoolii hedduun toora galanii argamaa jiru. Qaruuraawwan kunneen halluu gara gurraachaatti siqatu ofirraa kan qaban yemmu tahan barreeffama 'Habashaa' jedhu ofirraa qabu. maqaan dhugaatii kanaa maal jedhamee waamama?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; nama saalaan dhiira ta'efi uffata gurraacha uffataa kan jiru yommuu ta'u, yaada kan jiru ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha. Garuu namni kun maal ilaalaa jiraa?

Gamoon mukaa fi dhagaa irraa ijaarama. Hojjettoonni qacaramanii hojjetanis, ittiin jireenya isaanii gaggeeffachuuf hojjetu. Dargaggoonni kun kaan isaanii yaabaa, kaan isaanii immoo bu'aa jiru. Gamoo ijaaruu keessatti naannoo keetti hirmaattee beektaa?

Gabaa namoonni baay'een walirraa bitaa fi walitti gurguraa jiran. Wanti baay'inaan gabaa keessa jiru baala raafuu nyaataaf ooluudha. Raafuun biqilaa magariisa wantoota guddina qaama namaaf gargaaraan of-keessaa qabudha. Raafuun waqtii kam baay'inaan argama?

Daa'ima shurraaba halluu adii qabu uffatee biskileettii konkolaachisaa jiru agarra. Akkasumallee maatiin daa'ima kanaa kan baayyinni isaanii sadii tahu dudduba isaa dhaabbatanii daa'imticha shaakalsiisaa jiru. Daa'imtichi ofiisaan of dandahee konkolaachisuu dandahaa?

Shamarree uffata aadaa uffachuun akkasumas faaya garaa garaa mormaa fi mataa ishee jalatti tolfattee akka jirtu fakkii namatti mullisuu dha. Isheenis kan miidhagduu fi namatti toltuu dha. Shamarreen kun eenyu jedhamti?

Biqilaan kun abaaboo kan qabuudha. bifni isaa kan bareedu, kan namatti tolu, kan nama hawwachiisu, baay'ee kan miidhagdu daraaraan isaa halluu adii, diimaa kan qabuudha. biqilaan kun faayidaa hedduu qaba isaanis madda galii bashannanaaf kan ooluudha. biqilaan kun biyya eessatti argama maqaan biqilaa kanaa maal jedhama

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame mana qorichaa moodela hawaasaa jedhu of irraa qaba. Barjaan kun halluu akka diimaa, keelloo fi kanneen biroo of irraa qaba. Barjaan odeeffannoo dabarsuu keessatti gahee akkamii qaba?

Meeshaalee muuziqaa kan aadaa hedduu jiran keessaa tokko baganaadha. Baganaan mukarraa kan kan hojjatamuu fi kirriiwwan jaha kan karaa fuulduraa hidhamanii jiranidha. Meeshaaleen muuziqaa kan aadaa kan mukarraa hojjataman maal fa'aa?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mucaa xiqqaa tokkoo kan waan akka karollaa harkasaa lamaan qabatee waa ittiin fe'uu jedhee dhaabbatee jirudha. Naannawaa isaa wantoota makiinaa kosii baatan fakkaatan garuu kan dulloomantu mul'ata.

Asxaan haalluu dudduubaa cuuliisa ta'e qabuu fi fakkii fi barreeffama haalluu adii ta'een ka'ee fi barreeffame qabu kun, kan dhaabbata kamiiti? Namni maxxansa kana irratti arginu kan haasa'aa jiru kun, aangoon isaa maali? Maqaan nama kanaa hoo eenyu jedhama?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota karaa irratti muuzii gurguraa jiranii yoo ta'u, muuziin isaaniis haala gaariidhaan akka bilchaateeru suuraa irraa arguu dandeenya. Namoonni kun guyyaatti meeqaan gurguranii oolu?

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo mucayyoo dubbaraa baayyee miidhagduu taate daa'imadha. Daa'imni kun uffata aadaa ishee uffattee jirti. Akkasumas faaya isheenis faayamtee jirti. Uffanni aadaa kun uffata aadaa eessaati?

Kun mana daldalaa meeshaaleefi bakka gurgurtaa wantoota nyaataaf oolaniiti. Mana daldalaa sana meeshaaleen keessaafi alaan guutanii jiru. Cina daandii immoo dubartiin tokko biqiltoota baalli isaanii nyaataaf oolan gabaaf dhiheessitee jirti. Biqiltoonni kunneen garuu maal fa'i?

Suurri kun, suura farfattoota mana amantaa waldaa kiristiyaanaa yoo ta'u, kan agarsiisu yeroo isaan uummata waaqeffatu fuulduratti bahuudhaan hafuura qulqulluu keessa ta'uun yeroo isaan waaqa isaanii faarsan argina, waaqessan ni mul'atu.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata oromoo uffattee bilbila harkatti qabattee jirti. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka magaala, diimaa, adii fi magariisa of irraa qaba. Uffanni isheen uffattee jirtu kun yeroo akkamii uffatama?

Qullubbiin dhala namaatiif faayidaa hedduu qaba. innis galii irraa argachuuf ittoo ittiin hojjechuuf kan nama gargaaruudha. akkasumallee madda galii biyyaa tahuuf kan nama gargaaruudha. qullubbiin Kun maaliif nama fayyada? eessatti oomishama ?nama akkamiitu oomisha?

Uffatni meeshaa isa hodhu qaba. Innis dhiiraa fi dubaraan hojjetamuu ni danda'a. Shamarroonni hojii uffata hodhuu irratti hirmaatan kan jireenyaan of danda'uu barbaadanidha. Dubartoonni akkasii uffata dhiirotaa ni hodhu jettee yaaddaa?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa feestaalaa yoo ta'u, feestaalli kunis 'kurtuu' jedhamuun hawaasa biratti beekama. Feestaaliin kunis walitti qabamees fannifamee argama. Halluun feestaala kanaas keelloodha. Faayidaan feestaala kanaa maali?

Namoonni hojii mana mukaa hojjetan maashinoota garaa garaa fayyadamu. Maashinoota kana keessaa kun urtuu jedhama. Bocaa fi sarara meeshaaleetti baasuuf gargaara. Humna ibsaatiin hojjeta. Namoonni hojii mana mukaa hojjetan maal jedhamu?

Igilgiliin gosa meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee garuu akkuma gundoo fa'aa migira irraa kan hojjatamuu fi bocni isaa waan jalaan golboo gubbaanis waan itti qadaadamu qaba. Naannoo kee igilgiliin jiraa?

Dibatni qaamaa gogaa keessa lallaafaa gochuu fi bareedaa gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kunis mi'a pilaastikaa xiqqootti naqamee akka dibataaf ta'utti suuqiitti gurgurama. Innis dhangala'aa yookaan dhoqqee ta'uu mala. Ati dibata kam jaallatta?

Suuraa kana irratti kan agarru hordoftoota amantii ortodoksii mana amantaa isaanitti kadhannaa godhaa jiranidha. Uffanni isaan uffatan kan wal fakkaatu yoo ta'u halluu adii qaba. Amantiin ortodoksii amantii hordoftoota hedduu qabudha.

Bulchitoonni naannoo yookaan biyya tokkoo dhimma waan tokkoo yookaan hojii raawwatame tokko irratti miidiyaaleedhaaf ibsa gabaabaa kennuu qabu. Ibsi kunis miidiyaaleen hedduun bakka tokkotti argamuun gabaasicha funaanu. Odeeffannoo haala kanaan funaanuun fayidaa qabaa?

Kun bakka simannaa yookiin immoo sagantaa addaatiif akka ta'utti miidhagfamee qophaa'eedha. Seensi isaa irratti afuuffee halluu diimaafi adii qabu hidhamee jira. Daandii gidduu isaa immoo hafata lafaa diimaa ta'etu hafamee jira. Bakki kun sagantaa akkamiitiif qophaa'e?

Gosoota biqiltootaa nyaataaf oolan kan akka; loomii, qullubbii, timaatimaa fi muuzii bifa bareedaa ta'een olkaawwamanii jiranidha. Kuduraalee fi muduraan biqiltoota nyaata madaalamaan irraa argamudha. Gosootni biqiltoota kanneenii haala qilleensaa fi teessuma lafaa akkamii irratti baay'inaan argamu?

Kun mana dubbisaa uummataa beekamaa magaalaa Finfinnee keessatti argamuudha. Gamoon mana dubbisaa kanaa dhagaafi daawwitii irraa kan ijaarameedha. Barreeffamni maqaa mana dubbisaa kanaa halluu gurraachaan irratti barreeffamee jira. Manni dubbisaa kun kitaabota hangamii of keessaa qaba?

Suuraa kana irratti waanti akka eegeen loonii fakkaatu tokko fiixee sibiila qal'aa dheeraatti hidhamee jira. Waanti kun halluu gurrraacha kan qabu yammuu ta'uu lafa ciisaa jira. maqaan wantiichaa maal jedhama?

Bishaan fincaa'aan halluu adii qabu gaara ol ka'aa irraa gara irraan gadeetti fincaa'aa jira. Akkasumallee biqiloonni halluu magariisaa qaban naannoo fincaa'aa kana jiru. Bishaan fincaa'aan kun ol ka'iinsa meeqa irraa gadi dhangala'aa jira?

Namoonni muraasni saalaan dubara ta'an lakkoofsan muraasa ta'an kun, maal gochaa jiru? Uffanni namoonni uffatan kun, uffata aadaa saba yokin kutaa kamiiti? Wanti namoonni rifeensaa fi adda isaanitti kaawwatan kun, maal faa jedhama?

Bunni gosa midhaan mukaa yeroo ammaa kana sirriitti barbaadamudha. Bunni kun qullaa'ee gurgurtaaf qophaa'ee kan jiru dha. Saayinaa sibiilaa fi laastikiitti naqamee jira. Bunni bakka barbaadetti gurguramuu ni danda'a sitti fakkaataa?

Kaartaan Kun kaartaa Afrikaa jedhama biyyoota hedduu kan of keessatti hammatee kan argamuudha. Ardiiwwan torban jiran keessaa kaartaan kun ardii Afrikaa bakka kan bahuudha. bal'ina lafaanis, tahe baay'ina uummataan sadarkaa tokkooffaa irratti argamti .kaartaan kun ardii kam ibsa?

Isaan kun dubartoota aadaa wal fakkaataa qaban kan naannoo tokko waliin jiraataniidha. Dubartoonni kunneen uffannaa wal fakkaataa uffatanii waliin deemaa jiru. Manni isaanii baalaafi muka irraa kan ijaarameedha. Dubartoonni kun garee saba kamiiti?

Fakkii konkolaataan guddaan al tokkotti nama hedduu baachuu danda'u daandii 'aspaaltii' irra deemaa jiruudha. Konkolaataan kun halluu adii fi magariisaan dibame. Konkolaataan kun magaalaa eessaa ka'ee magaalaa eessa deemaa jira?

Reetiin mataatti kan dubamu akkasumas immoo iddoo tokko tokkotti ni nyaatama akkasumas immoo dhamdhama hadhaawaa qaba faayida adda addaalle ni qaba faayidaan isaanis dibata mataa hojjechuuf finkan kana fakkatan. Faayida bira inni qabu maal maal fa'i?

Kun simbirroo xiqqoo, miidhagduu damee mukaa irra qubattee jirtuudha. Morma isheetiin hiixattee jirti. Dameen mukaa isheen irra qubattee jirtu immoo baay'ee qal'aadha. Fiixee isaa irraan immoo baala magariisa qaba. Maqaan simbirroo kanaa maal jedhama?

Kun dubartii naannoo lagaa jirtuudha. Uffata akka marxoo kan halluu magariisa, keelloofi diimaa qabu uffattee jirti. Lagni isheen biratti argamtee jirtu finca'aadha. Tabba irraa gara lafa dachaatti finca'aa jira. Maqaan finca'aa kanaa maal jedhama?

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiru suuraa gosoota kubbaa hangi isaanii wal caalu adda addaatu jira. Kubbaawwan kunis kubbaa miillaa fi kubbaa saaphanaati. halluun kubbaa miillaa irra jiru sun gosa meeqa ta'a?

Gabaa kana keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka qullubbii diimaa, burtukaana, paappayyaa, muuzii, avokaadoo fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Faayidaan kuduraalee fi muduraaleen qaama keenyaf qabu maalidha?

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo mucayyoo dubaraatidha. Mucayyoon dubaraa kun ammoo baayyee miidhagduu kan taateefi teessoo irra teessee kan jirtudha. Uffata aadaas uffatte jirti. Uffanni aadaa kun kan eessaati?

Manneen ijaarsaa kanneen tajaajila hawaasummaaf oolan gubbaa isaaniitti barreeffamni isaan ibsu maxxanfamee akka namaaf mijatutti taasifamee kan hojjatamudha. Keessi isaa mana mijataa fi bakka magariisa qabaachuu qaba. Tajaajiloonni hawaasummaa naannoo kee jiran kan akkamiiti?

Kitaabni mata dureen isaa suuraa abdii jedhu kan afaan oromootiin barreeffamee fi barreessaan kitaabichaa immoo Kumsaa Buraayyuuti. Kitaabni kunis kan barreeffame kitaaba calallii yookaan marsaa lammaffaadha. Kitaaba kana dubbiftee beektaa?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; barattoota daa'immaani mana barumsaa keessa jiran yommuu ta'u, isaanis harka baasuun gaaffi ta'ee hirmaachaa kan jiranidha. Garuu kan barattoota kana gaaffi hirmaachisaa jiru eessa jiraa?

Kun daandii konkolaataa dheeraa bosona gidduu ba'ee jiruudha. Cina daandii kanaa bosona magariisa guddaatu uwwisee jira. Loowwan walitti qabamanii daandii kana irra deemaa jiru. Daandiin kun eessaafi eessa wal quunnamsiisa?

wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa baaburaa yoo ta'u baaburri kun ammoo meeshaa fe'uun biyya tokkoo gara biyya biraa geessuu akkasumas biyyuma tokko keessattuummoo bakka tokkoo bakka biraa geessuuf kan gargaarudha.

Siidaan Mootii Itoophiyaa Minilik magaalaa Finfinnee bakka Birbirsa Gooroo jedhamutti ijaarramee kan jirudha. Siidaan isaa kunis farda yaabbatee kan jirudha. Minilik bara 1889 hanga bara 1913 biyya kan bulchaa ture. Siidaan kun maalif magaalaa Finfinnee keessa dhaabbate?

Konkolaataa daandii baasu kan maqaan isaa 'trakter'jedhamudha. Konkolaataan kun lafa humna namaa fi baasii guddaa gaafatu yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetudha. Konkolaataan lafa qotuun, dhagaa garagalchuun daandii namnii fi konkolaattonni irra deeman baasu kun biyya kamiin oomishame?

Kun, namni tokko uffata hojii ijaarsaa uffatee osoo bishaan pilaastikoota bishaanii fayyadamee waraabaa jiruudha. Namni kun, bishaan simiintoo fi wantoota biroo bukeesssuuf kan itti fayyadamuu dha. Uffanni namni kun uffate kun, maqaan isaa maal jedhama.

Kuduraa miidhagaa nyaataaf tajaajiluudha. Maqaan isaa timaantima jedhama. Timaantimni kun firiin isaa kanneen halluu diimaa qabatanii jiran kun bilchaatanii jiru; kanneen halluu magariisaa qabatanii jiran immoo dheedhiidha. Namni hunduu nyaachuu ni jaallataa?

Mana dhugaatiin aadaa fi ammayyaa itti argamu hoteela teessumaan guute argina. Manni kun dabalataan minjaala dhugaatiin kun irra taa'an ni qaba. Minjaalli kun uffata isaan uwwisee jiru ni qabu. Dhugaatii akkamii jaalatta?

Kun, teessoo xiqqoo mana haalluu adii qabdu keessatti argamtuudha? Teessoon ,minjaalli fi saanduqni mi'a keessa kaawwatan kun haalluu adii kan qaban yoo ta'u, muka irraa hojjatame. Adeemsi fi meeshaaleen meeshaalee kana hojjachuuf fayyadan maal faa dha?

Biqiloota uumamaan argaman kan hundeen isaanii miidhagina ittiin eeggachuuf oolan argina. Bifa keelloo kan qabuu yoo ta'u shamarran fuula isaanii kununsuuf itti gargaaramuu. Gosti biqiltuu kun mallattoolee fuula namaa irra jiran balleessuun miidhagina fuulaa deebisa. Biqiltuun kun baayinaan eessatti argama ?

Namoonni sirba baasan yeroo sirban bahanii meeshaalee adda addaa fayyadamuun sirba isaanii sana miidhagsu. Uffannaa gaarii cinaatti wanti harkatti qabatan kan akka ulee fa'aa barbaachisaadha. Sirbituun maal qabatee yoo sirbu gaariidha jettaa?

Namoonni baayyatanii karaavgubbaa deemaa jiru. Namoonni kunneen saalaan namoota dhiira ta'aniifi akkasumasillee namoota dubara ta'anidha. Namoonni kun borsaa yookaan wanta meeshaa isaanii keessa kaawwatan dugdatti baatanii deemaa jiru. Maal keessa deemaa jiru?

Namoota maatii mana tokkoo ta'an, kan daa'immanii fi saree isaanii qabatanii imalaa jiran argina. Meeshaa soorata baatuu fi mi'a biroo harkatti qabatanii deemaa kan jiranidha. Maatii ofii waliin bakkee keessa deemanii bashannanuun gammachuu akkamii namaaf kenna?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa calaqqisaa kan hedduu miidhaguudha. Suuraan kun suuraa mana yeroo hammaa abbootiin qabeenyaa ijaarratan fakkaata. Mana akkas bareedu kana osoo ka'anii bituuf jedhanii qarshii meeqaan bitu?

Namoonni baayyatanii gurmuun yeroo isaan biqiltuu magariisaa dhaabaa jiraniidha. Namoota kana keessa gurmuun poolisootaa illee keessatti hirmaachaa jiru. Namoonni kunniin ashaaraa magariisaa magaalaa kamii akka dhaabaa jiran hubachuu ni dandeenyaa?

Naannoo baadiyyaa hedduutti midhaan hedduminaan kan haamamu harka namaatiin yoo ta'u, garuu yeroo ammaa kana bakka tokko tokkotti qonni kan ammayyaa'aa jiruu fi midhaan haamuufis kombaayinara fayyadamu. Naannoo kee haala ammayyaan midhaan haamuun jiraa?

Kun meeshaa akka mallattootti tajaajiluudha. Innis muka irraa yookiin sibiila irraa, akkasumas pilaastikii irraas hojjetamuu kan danda'uudha. Maqaan isaa chaappaa jedhama. Bocni aasxaa yookiin barreeffamni irratti hojjetamee qalama cuuphamee ittiin chaappeffama. Chaappaan bakka akkamiitti faa tajaajila?

Isaan kunneen hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinnee waajjira kantiibaatti walitti qabamanii jiraniidha. Mari'achuuf akka ta'utti sagale-guddistuun tokkoo tokkoo isaaniif qophaa'ee walitti naanna'anii taa'anii jiru. Kantiibaan Aadde Adaanech Abeebee gidduu isaanii teessee jirti. Waa'ee maalii irratti mari'atu?

Loogoon kun boca geegoo kan qabuu yoo ta'u gidduu isaa irraa muka oromoo biratti kabajaa fi iddoo gudddaa qabu odaa of irraa qaba. loogoon halluu akka diimaa fi magariisa of irraa qaba. faayidaan loogoo maalidha?

Maseenqoon meeshaa muuziqaa mana iddirii fi cidhaatti taphatamudha. Meeshaan kun aadaa hawwaasa tokkoo wajjin hidhata cimaa qaba. Namoonni meeshaa kana taphatan yeroo baay'ee, kan qoosaa jaalatnidha. Ati maseenqoo ni dhaggeeffattaa?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii fi guraacha of irraa qaba. Namni tokko bokkuu harkatti qabatee jira. Bokkuun oromoo biratti hiika akkamii qaba?

Qarabaa fi qaxxaamureen meeshaalee qara qaban kanneen wantoota adda addaa ittiin kutuuf yookaan muranidha. Meeshaaleen kunis wantoota lallaafoo fakkeenyaaf rifeensa namaa akkasumas wantoota amala sibiilummaa hin qabne kutu. Sibiilli naannoo keetti maaliin murama?

Barjaa mana nyaataa fi dhugaatii suuraan gosa nyaataaf dhugaatii mana sanaa irratti kaafamee jiru dhagaa guddaa irra tahaa jira. Maqaan mana nyaataaf dhugaatii kanaa Giddu Gala 'Caaffee' fi Mana Jaamboo jedha, Jaamboo inni jedhu kun aartisticha Oromoo sanamoo?

Suuraa guyyaa ayyaana irreechaa namoonni yeroo uffata aadaa saba Oromoo godinaalee hundumaa uffatanii wal keessa ya'aa jiraniidha. Suuraa kana irratti dubartiin tokko waa mataatti baachaa jirti. Waanti dubartiin sun mataatti baattu maal jedhama?

Gosa Allaatti waaqa keessa ol fagaattee balalii'aa jirtudha. Allaattiin kun bifa adii kan qabdu, hawaa duumessa hin qabne keessa imalaa jirti. Maqaan allaattii kanaa maal jedhama? Maal soorachuun jiraatti sitti fakkaata?

Ilbiisota adda addaa kanneen mana keessatti nama rakkisanii fi dhortoota ilmaan namaa ta'an balleessuuf qorichoota adda addaa kanneen oomishamanii gabaarra oolan hedduu fayyadamuun gaariidha. Yeroo ammaa kana tafkii balleessuuf qoricha kamtu gaariidhaa?

Meeshaaleen ijaarsa manaa kanneen meeshaalee manaa ijaarsaaf oolan gurguran bakka tokkotti meeshaalee Akka qorqoorroo, ujummoo bishaanii, kanneen mana miidhagsuuf oolan akkasumas ni argamu. Meeshaalee ijaarsa manaa gurguruun bu'aa qabeessummaan isaa akkami?

Namoonni kun maal godhaa jiruu? Abbaan manaa fi haadha manaa ijoollee isaani harka qabanii daandii irra deemaa jiru. Maatiin kun mucaa dhiiraa tokkoo fi mucoo dubaraa tokko qabu. Iddoon isaan keessa deemaa jiran bosona qaba.

Meeshaaleen kun, meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuuf oolaniidha. Meeshaaleen qulqullinaa kunneen dubartoonni yeroo marsaa laguu kan itti fayyadaman yoo ta'u, saamunaan qulqullina ittiin eeggachuuf fayyadus ni jira. Maqaan meeshaalee kanneenii maal jedhama?

Uffata aadaa uffattee callee fi faaya kan biroon faayamtee jirti. Dubartiin kun mi'a miidhaginaa adda ishii irra kan qabdu dha. Uffatni aadaa ishiin uffattee jrtu kun kan naannoo kamii ta'a?

Yeroo ammaatti hoteelotaa fi manneen hedduu keessa nyaata gosa adda addaatu jira. Nyaatni akka bargarii fa'aa gatiin isaa guddaa kan ta'ee fi nyaata gosa adda addaa of keessaa qaba. Bargarii nyaattee beektaa?

Saamunaan rifeensaa fi qaama keenya qulqulleessu bifa dhangala'ootiin nuuf dhiyeeffamuu ni danda'u. Dibatoonni kun yeroo rifeensa keenya qulqulleeffannu kan kobbanii dha. Keemikaalota kana eessatti argachuu dabdeenyaa? Mana kuusaa qorichaa qofatti argamuu?

kitaabni kun kitaaba kuusaa weedduu afaan oromoo mata dureen isaa hamuummannaa jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Misgaanuu Guulummaa Irranaa jedhama. qolli kitaaba kana halluun isaa gurraacha. weedduun kitaaba kana keessa jira kan akkamiiti?

Bunni dhugaatii yeroo ammaa kana gatiin isaa daran dabaledha. Aadaa fi duudhaa naannoo tokkoo keessatti dhiibba guddaa kan qabudha. Bunni kun shukkaaraan bu'ee hiramuuf jedha. Dubartiin hiruuf jettu kun uffata aadaa kam uffattee jirti?

Konkolaatawwan taaksii hiriira qabatanii dhaabbachaa kan jiranidha. Konkolaataan taksii kun namoota geejjibuuf kan gargaarudha. Innis magaalota keessa kan hojjetu yoo ta'u, namoota muraasa qabachuu kan danda'udha. Konkolaataan kun eessatti oomishama?

Manguddoota kutaa adii uffatanii hokkoo qabatanii sadii ta'anii dhaabachaa jiran. Namoonni sadan kunneen dhaabatanii yaada wal jijjiiraa kan jiranidha. Maanguddoonni kutaa hawaasaa keessaa warra kabajaa guddaa qabanidha. Maanguddoonni nageenyi akka jiraatuuf gahee akkamii qabu?

Meeshaan kun maalidhaa? Meeshaan kun meeshaa biyyee suphee irraa hojjetamu maqaan isaa jabanaa kan jedhamu yoo ta'u yeroo baayyee buna ittiin danfisuuf kan ooludha. Jabanaa cinaa meeshaan ixaana qabate ni jira.

Manni kun, mana jireenyaa hammaan giddu galeessa ta'e, biyyee, sibiila, dhagaa fi qorqoorroo irraa hojjatame yoo ta'u, manni kun hojjatamee hin xumuramne. Manneen baadiyaa keessatti argaman baay'een isaanii oomishoota maal maal faa irraa hojjataman.

Danfistuu Shayii, kan baala biqiltuu shayii jedhamu irraa qophaa'edha. Danfistuun kun bifa daakuu ta'een kan qophaa'ee haguugamedha. Gosti biqiltuu baala shayii jedhamuu biyya kam keessatti baay'inaan oomishamee galii guddaa argamsiisaa jira? Biyyi keenya eessarraa argatti?

Fakkii nama mataa isaa harka isaa lamaan qabatee gadi ilaalaa jiruuti. Namni kun dukkana keessa taa'ee bifa gaddaan mataa qabatee jira. Barreeffamni wayii fuula isaa irratti barreefameera. Namichi kun maal rakkatee gaddaa jira?

Dubartii uffata dheeraa halluu adii qabu uffattee rifeensa ishee ofirra dhangalaastee dhaabbachaa jirtuudha. Dubartiin kun mudhii isheerra waan halluu diimaa qabuun hidhattee jirti. Dubartiin kun maaliif harka ishee tokko ol qabdee tokko immoo gadi qabdee jirtii?

Hoomaa waraanaa hedduminaan baayyatanii uffata wal fakkaaataa uffatanii dhaabbachaa jiranidha. Hoomaan waraanaa kun mataa isaanii irraa ogummaa isaanii wajjii kan wal qabatu uffata mataa isaanii irraa qabu, Baayyinni hoomaa waraanaa kun meeqa taha?

Biqiltoota adda addaa kan qoricha aadaa hojjechuuf walitti qabamanii jiran argina. Waantonni sanyii yookiin firii qabanis ni argamu. Biqiltoonni kun walitti dhufanii qoricha kana hojjetu. Dhukkuboota isaan irraa nama fayyisan tarreessuu dandeessaa?

Gosa dhugaatii keessaa jabaa fi kan nama macheessuu danda'u, maqaan isaa Uuzoo kan jedhamu argina. Uuzoon yeroo hedduu mana namaa waliif geessama. Waanti gosa dhugaatii kana araqee irraa adda godhu maali?

Fakkiin Kun, suuraa urtuu jedhamtee naannoo keenyatti beekamti. Urtuun kunis sibiilota shibeeffamuu danda'an irraa hedduminaan kan qophaa'udha. Sibiilli Kun fayidaa hedduu dhala namatiif kennaa jirti. Naannoo isin jiraattanitti, hawaasni maal jedhee waama?

Kun, bakka ijaarsaa fi misoomaa magaalaa finfinnee keessatti hojjatamaa jiruu dha. Bakka kanatti gamoowwan kan mul'atan yoo ta'u, gamoo fuulduratti hojiin lafa biqilootaa fi margaan misoomsuu hojjatamaa jira. Bakki kun eessatti argama?

Kuduraalee fi Muduraalee gurgurtaaf gabaa keessatti dhiyaatanii jiraniidha. Kuduraalee fi Muduraaleen kun halluu adda addaa kanneen akka diimaa, keelloo magariisa fi adiitti siqatu of keessaa qabu. Namoonni hunduu Kuduraalee fi Muduraalee kana ni jaallatuu?

Barattoota uffata danbii barnootaa isaanii uffatanii daree barnootaa gamtaadhaan halluu adii dibaa jiranidha. Manni barnootaa dirree qaroomina sammuu dhala namaati. Kanaafuu kunuunsaa fi eegumsa barbaachisu gochuufiin barbaachisaadha. Mana barnootaaf eegumsa gochuu keessatti gaheen hawaasa naannoo maali?

Kun haroo guddaa lafa dachaa keessatti lafa ol ka'aadhaan marfamee argamuudha. Haroon kun halluu magariisa gurraachaafi gadi fageenya kan qabuudha. Cina haroo kanaatti margi magariisni biqilee jira. Haroon kun eessatti argama?

Kun qaama nageenya humna addaa oromiyaa keessa kan ittin adda bahe beekamuu fi uffata seera nagaa eegdota oromiyaati. Uffanni seera kunis qaama eeyyamamee qofti kan uffatudha. Qulqullinni uuffata kanaa maal fakkaata?

Manni kun iddoo akkamii jira? Manni kun iddoo lafa marga lalisaa fi mukkeen lafa olka'aa irra jiranitti kan ijaaramedha. Iddoo kun magariisa waan ta'eef baayyee kan bareedudha. Biqiltoonni jijjirama qilleensaa to'achuuf ni fayyadu.

Nyaatni gosoota biqilootaa hedduu walitti fiduun qophaa'u yeroo hedduu fayyummaa namaafis ta'ee nyaachuun isaa akkattuu baay'ee namatti tola. Buddeena malee nyaata biqilaa qofaa nyaachuun fayyummaaf gaariidha. Nyaata biqilootaa keessaa kam jaallattaa?

Sareen bineelda mana galu yommuu taatu baay'ee kan namatti madaqxudha akkasumas illee naannoo fi mana hattuu fii waan garaa garaa irraa nii eega. saree irraan ala bineeldotni mana galan eenyu eenyu fa'i?

Isaan kunneen amantootaafi tajaajiltoota amantaa pirotestaantiiti. Galma waldaa isaanii keessatti waltajjii irra ba'uun tajaajilaa jiru. Duubaan mallattoon fannoo guddaatu keenyan irratti argama. Namni tokko gara duraatti ba'ee tajaajilaa jira. Amantaan pirotestaantii bara meeqa hundeeffame?

Eebbi piroojeektii guddiina biyya tokkoof baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Kunis biyyi tokko akka guddattu yookaan sadarkaa jireenyaa gaarii irra akka geessu kan taasisu bu'uuraalee misoomaa isheeti. Bu'uuraalee misoomaa biyya keenya barbaachisan maal fa'i?

Ijoollee Booranaa rifeensa dheereffatanii lafa gammoojjii qubsuma Oromoo Booranaa keessatti argaman. Daa'imman kun sadarkaa gaammee keessa kan jiranii fi horii fi re'oota tiksuuf kan ga'anidha. Haalli teessuma lafaa Oromoo Booranaa qilleensa akkamii qaba?

namoonni kunneen uffata dambii uffatanii tarree galanii dhaabbatanii kan jiranidha. namoonni kunneen harka isaanitti alaabaa mootummaa naannoo oromiyaa fi alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa qabatanii jiru. halluun alaabaa mootummaa oromiyaa hiika akkamii qaba?

Baankiin Gamtaa Biyyaalessaa Itoophiyaa baankii hojii guddaa saffisaan hojjechaa jirudha. Baankii umuriidhaan tureeruu fi kan uummatni amantaa cimaa irraa qabudha. Baankiin kun galii sirriitti maddisiisa. Ati baankii kanatti ni qusattaa?

Oomishni industirii uffata warshaa uffata kan gosoota adda addaa oomishuu fi namoota heddduuf carraa hojii kan uumudha. Namoonni naannoo hedduun warshaa sana keessa galuun galii argatu. Naannoo kee warshaan akkanaa jiraa?

Namoonni saalaan dubartoota ta'an as irratti mul'atan kun, manni isaanii haalluu keenyaa keelloo qbu waan jalaa diigameef aaranii fi gaddanii mul'atu. Namooni sadan tokko teessee fi lama dhaabbatanii jiran kun, sababa maaliitif manni isaanii jalaa diigame?

Beeyladoonni manaa bakka lafaa kan marga ofirraa qabuu fi iddoo itti bobba'anii oolan isaan barbaachisa. Lafti isaan keessatti bobba'anii oolan marga qabaachuusa baatu garuu lafa jajjaba ta'uu qaba. Ati horii eeguu dandeessaa?

Kun, meeshaa elektirooniksiiti. Meeshaan kun ,fo'aa elektirikaa yokin keebilii kan jedhamu yoo ta'u ,humna elektirikaa baatee bakka tokko gara bakka biraatti dabarsuuf fayyada. Fo'aan kun ,haalluu gurraacha qaba. Fo'aan kun, humna elektirikaa meeqa baata?

Alaabaa biyyoota garaa garaa kan galma keessa fannifamee jiru. Ijaarsi galma Sanaa daran miidhagee halluu adiin dibamee jira. Galma wal-gahii biyyoota addunyaa namatti kan fakkaatudha. Faayidaan tokkummaa ijaaruu biyyoota addunyaa garaa garaa maalidha?

Fakkiin kun kan inni nutti mul'isu, suuraa kuduraalee fi muduraalee addaa addaa yeroo isaan bilchaatanii nyaataaf gahanii gabaaf dhihaatan yoo ta'u, isaanis halluuwwan gosa afuriin faayamanii kan jiranidha. Naannoo keessanitti kuduraaleen kun maqaan isaanii maal jedhama.

Suuraa kana irratti kan argamu jaalalleewwan waliin uffata haaraa uffachuun wal cina dhaabbachuun akkasumas ija keessa wal ilaalaa suuraa kahaa jiranii dha. Isaanis uffatni isaanii adii kan tahee fi haalaan miidhaganii kan jiranii dha.

Nyaata aadaa Oromoo beekamaa maqaan isaa Cumboo jedhamuudha. Nyaatni kun ittoo baaduu fi dhadhaan wal makee meeshaa irratti nyaatamu irra jira. Cumboon xaafii irraa qopha'aa. Oromiyaa keessaa nyaatni kun Godina eessaatti bayyinaan argama?

Poolisiin oromiyaa qaama mootummaa naannoo oromiyaa ta'ee Isaanis uffannaa kan mootummaan murteessee fi halluuwwan wal fakkaataa ta'e uffatu. Dabalees yeroo leenjii fi eebba isaanii faaruu naannoo kabaju. Hojiin poolisii maal fa'aa?

Konkolaataan wantoota adda addaa akkasumas meeshaaleen bakkaa bakkatti ittiin geejjibanidha. Gosoonni konkolaataa gosa adda addaatu jiru. Kunis namoota kan fe'u duubi isaa cufamaadha. Gosoota konkolaataa naannoo keetti argaman maal fa'ii?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu argisiisaa jiru, suuraa bishaan gaara irraa fincaa'aa yookiin yaa'aa jiruuti. Bishaan kun karaa hedduu tabba dhagaa qabu irraa asii gadi yaa'aa jira.

Meeshaan as irratti arginu kun ,maqaan isaa maali? Faayidaan meeshaa kanaa maali? Kpheen kun ,kophee akka kamiiti? Kopheen ,oomisha dheedhii akka kamii faa irraa hojjatama? Kopheen kun, haalluu akka kamii qaba?

Hayyuun seenaa jabaa Oromoon qabdu keessa inni tokko isa kanaadha. Hayyuun kun yeroo hammaa biyya hambaa taahee dhimma saba Oromoo hedduu dubbachaa jira. Hayyuun kun yeroo hammaa kana umriin isaa waggaa meeqa tahuu danda'aa?

Kun, meeshaa suphee irraa hojjatamee keessatti nyaanni yeroo qophaa'udha? Nyaani kun, nyaata aadaa yoo ta'u, daakuu midhaanii irraa qopha'a. Maqaan nyaata kanaa maal jedhama? Haalli fi adeemsi nyaanni kun ittiin qophaa'u maal faadha?

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa hidha bishaanii Galgal Gibee 2ffaa akka tahee barreeffama ibsaa jiruu dha. Kunis hidhichi humna ibsaa maddisiisuuf haalaan kan uummata tajaajilu akka taheedha.

Suuraan kun ammoo suuraa biqiltuu yookaan muka guddaa tokkooti. Wanti muka kana irratti argaa jirru kun ammoo firii yookaan ija mukichaati. Mukti kun maqaan isaa maal jedhamuun beekkama? Eessattimmoo baayyinaan argama?

Meeshaan kunneen meeshaa barnootas yommuu ta'u meeshaan kanatti fayyadamuudhaan bareessuuf akkasumas ille waan garaa garaa hojjetu akkasumas ille waraqata garaa garaa kutuuf kan gargaaru illee nii Jira. Meeshaaleen barnootas kunneen maal irraa hojjetama?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa miila kaayyoo jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Lataa Qana'ii Aagaa nama jedhamun kan barreeffamedha. Kitaabni kun bara kami fi eessatti maxxanfame?

Meeshaaleen manaa kan ta'an kanneen akka masoobii, siinii, rakaboo teessoo fi kanneen kana fakkatan kun miidhaginaa fi tajaajila manaa kan kennanidha. Meeshaaleen mana kunneen fi manni kun mana nama dhuunfati moo miti?

Biqiltuun baala babal'aa fi dheeraa akkasumas jirmaa fi baala magariisa ta'e qabu kun, maqaan isaa maal jedhama? Faayidaan biqiltuu boqqooolloo jedhamuu maal faa dha? Boqqoolloon, biqiltuu haala qilleensaa akkamii fi naannoo kam keessatti marguu danda'uudha?

Dargaggeessi tokko farda yaabbatee jira. Fardichi faayamee luugamee jira. Dargaggeessichi shimala harkatti qabatee gulufsiisaa jira. Akkasumas biqiloonni baay'een guddatanii mul'atu. Margaafi biqiloonni xixiqqoonis lalisanii jiru. Farda gulufsiisuun garuu akkamitti baratama?

Iddoo kana dhugaatii alkoolii fi nyaata foonitu jira. Foon nyaata pirootinii of keessaa qabu yoo ta'u qaama namaa ijaaruu keessatti gahee qaba. Dhugaatin alkoolii yoo baayyate nama miidha. Miidhaan dhugaatin alkoolii geessisu maal fa'aadha?

Meeshaalee dunkaana gurgurtaa keessatti argaman yemmuu ta'aan halluu adda addaa qabatanii toora galanii naqamanii jiru. Meeshaalee kanneen keessaa kan halluu gurraachaa fi diimaa qaban mul'achaa jiru. Meeshaaleen kun tajaajila maaliif oolu?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa kan jedhu of jalaa qaba. loogoon kun gidduu isaa irraa muka odaa jedhamu of irraa qaba. Odaan oromoo biratti hiika akkamii qaba?

Namni kun xiinxalaa siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ture maqaan isaa Jawaar Mohaammed jedhama. Uffanni Jawaar Mohaammed uffate halluu gurraachaa fi adii of keessaa qaba. Jawaar mohaammed eessatti dhalate?

Raafuu maraa gosoota kuduraalee keessaa tokko yoo ta'u bal'inaan namootaan kan nyaatamudha. Raafuun maraa ittoo ta'uudhaan kan nyaatamudha. Kudurri kun ijaarsaa fi fayyaa ilma namaarratti faayidaa guddaa kan qabudha. Raafuun kun eessaatti fi akkamitti oomishama?

Yeroo ammaa kanatti dibatni kan rifeensaa akkasumas kan fuulaa fi qaama keenyaa gosoota hedduutu jiru. Isaanis wantoota hedduu irraa hojjatamuu kan danda'an yoo ta'u, isaan keessa tokko biqiloota. Dibata rifeensaa kam fayyadamtaa?

Nuti naannoo keenyatti gosoota fuduraalee fi muduraalee hedduu oomishnee fayyadamuu kan dandeenyudha. Keessattuu namni yeroo maraa jallisii qabu kan baadiyyaa jiraatu kana gochuuf carraa bal'aa qaba. Gosoota fuduraalee fi kuduraalee itti fayyadamnu himuu dandeessaa?

Ijoollota lama ba'aa baatanii fi tokko immoo akkasumatti dhaabachaa jirtu argina. Ijoollonni kun ijoollota naannoo baadiyyaatti dhalatanii guddatanidha. Waan motora midhaan daaksisutti deemaa jiranii, ba'aa kana baachaa jiru. Ati baadiyaa moo magaalaatti dhalatte?

Qotee bulaan humnaan bulaa, dafqaan bulaa eegumsaa fi kunuunsa mootummaa irraa barbaadudha. Dargaggeessi kun mi'a qonnaa baatee lafa qonnaatii galaa jira. Iddoon kunis goodaa dha. Qotee bulaan naannoo kee sangaan moo konkolaataan qota?

Fakkiin argamaa jiru kun gamoo ol dheeraa lafa hektaara bal'aa irratti ijaaramee jiruudha. Gamoon kun halluu adda addaan dibamee miidhagee jira. Kattaawwan naannoo gamoo kanaatti argamaa jiran kun kattaa uumamaati moo nam-tolcheedha?

Suuraa yeroo Abiyyi Ahimad muudama aangoo biyyattii gaggeessuuf Muummee duraanii biyyattii irraa fudhachaa jiru argina. Jijjiirraan aangoo yeroo sana argame hidhamuu fi ajjeefamuu Oromoota kumootaan lakkaa'amaniin ture. Jijjiiramni bulchiinsi Abiyyii fide maali?

Qaaraan gosa kuduraa keessaa tokko ta'ee, jaarmiyaa garaa garaa harkaa fi qaama keenya keessaa kan ajjeesuu danda'udha. Akkasumas, bilchaatee erga gogeen booda, qara mimmixaati jijjiirama. Qaaraan lafa akkamii irratti marguu fillata?

Nama maallaqa abbaa dhibba lamaa baatee jiru. Namni kun mana gurgurtaa xaa'oo keessa kan jirudha. Xaa'oon kun guddina midhaaniif daran murteessaadh. Akkasumas Hojjaa midhaanii dheeressuu fi firii gaarii akka argamsiisuuf gargaara. Xaa'oon maalirraa oomishama?

Konkolaataa diimaa kan biyyoo fi ba'aa adda addaa geejjibu akkasumas konkolaataa qaamoleen nageenya eegsisan ittiin socho'anidha. Imala ilmi namaa bakka tokkoo ka'ee gara bakka biraa deemu keessatti tajaajilli konkolaattonni nuuf kennan akkamiin ibsina?

Namoonni muraasni haalluu gogaa adii qabaatanii waliin jira kun, maal gochaa jiru? Meeshaan namoonni muraasni kun, keessa jiran maqaan isaa maal jedhama? Faayidaan meeshaa namoonni keessa jiran kun qabu maal faa dha?

meeshaan kun maal irraa hojjetama? meeshaan kun kan inni irraa hojjetamu marga migira jedhamu irraa kan hojjetamudha. yeroo baayyee meeshaa kana kan itti fayyadamu namoota baadiyaa jiraatan yoo ta'u daabboo yookin buddeen keesssa godhachuf itti fayyadamu.

Daa'imman xixiqqoon sadii uffata aadaa uffatanii, seeqanii walitti maxxananii dhaabbatanii jiru. Daa'imman kun ijoollee Booranaati. Mataa isaanii irrattis faayaa aadaa godhatanii jiru. Duuba isaaniitiin mukkeen garaa garaatu jira. Faayaa isaan godhatanii jira akkamitti hojjetama?

Kitaaboleen kunniin kan maaliiti? Kitaaboolen kunnneen kitaaba barnootaa kan mana barnootatti barattoonni itti baratani dha. Afaan ingiliffaan kan barreeffame yoo ta'u afaan oromootin kanneen akka herregaa, keemistirii, baayoloojii, hawaasa fi kanneen birooti.

Jaalalleewwan lamaan kan uffata bifa adii miidhagina qabuun suuraa ka'anii jiranidha. Akkaataan isaan itti suuraa ka'anii jiran daran kan surraa qabudha. Rifeensa ishee dheeraa jigsitee harkaan qabattee kan jirtuu fi mudhii ishee dhommooksitee isatti hirkattee jirti. Faayidaan suuraa ka'uu maali?

Meeshaan aramaatti qoricha biifu ujummoo kana kan fayyadamudha. Qoricha farra ilbiisotaas ujummoo kanatti fayyadamuun biifama. Innis kophaa isaa hojjechuu waan hin dandeenyeef, meeshaa dabalataa barbaada. Maqaan meeshaa dabalataa kun maal jedhama?

Fakkiin kun suuraa biqiltuu yoo ta'uu Kunis biqiltuuwwan akaakuu tokkoo ta'anii lakkofsi isaanii garuu baayyee ta'e bakka bu'aa. Kan inni argamus bakka biqiltuuwwan kununsamuun itti guddatan keessatti dha. Gosni biqiltuu kanaa maalii?

Barjaa Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Barjaan kun mallattoo Odaa fi bokkuu abbaa gadaa kan ofirraa qabudha. Halluun inni dibamee jirus cuquliisa, magariisaa fi diimaadha. Sochiin Ispoortii fayyaa keenya akkamitti eeguu danda'a?

Lagni fincaa'aa qabu laga guddaa yookaan xixiqqaa ta'uu danda'a. Lagni kunis naannoon isaa bosonaan kan marfame yookaan qullaa ta'uu danda'a. Fincaa'aan gubbaa lagaarraa gadi kufu humna guddaa qaba. Fayidaan fincaa'aa maalidha?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaati. Lafti kun ammoo lafa olka'insa dheeraa qabu oromoyaa baale keessatti argamu Tulluu Diimtuudha. Ol dheerinni isaa meeqadha?

Bishaanii fi bosonni qabeenya uumama warra jedhaman keessaa tokkodha akkasumas walitti dhufeenya hedduu nii qabu bosonni biqiiltoota magariisa of keessaa ni qaba biqiltoonni magariisa immoo gilleensa faalama ofitti fudhachuun qillensa qulqullu nu kennu Garu akkamitti bishaan faana walitti dhufeenya qabaate?

Finca'aa lagaa kan bosona lafa wal-qixxaataa ta'e irraa gara lafa dhooqaatti gadi yaa'aa jiruudha. Lagni kun bosona mukeen rukkatoon kan uwwifamedha. Dinagdee biyya tokkoo utubuu keessatti bosonni uumamaa fi lageen akkamiin hojiirra oolu?

Qullubbii diimaan kan waqtii bonaa fi waqtii gannaa marguu danda'udha. Kuduraa hiddi isaa nyaatamu yoo ta'u, ittoo miny'eessuuf kan gargaarudha. Madda galii nama dhuunfaa fi naannoo ni dabala. Isin qullubbii ni oomishtuu?

Boraatiin bara ammaa kan durii irraa kan ittiin adda ta'uu kan bara durii muka irraa soquun kan hojjatamuu fi Akka mi'a aadaatti kan fayyadu ta'ee kan ammaa immoo hucvuu irraayi. Boraatii ammayyaa ni fayyadamtaa?

Nyaata foonii, diimina kan ta'e baay'ee kan nama hawwisiisuu fi nyaachuudhaf kan namatti tolu kan nutti agarsiisuudha. barreeffama nyaata kanarra akka argamutti nyaata barattoota Yunveersitii kan tahe nuuf ibsa. Nyaanni kun nyaata barattoota yuunveersitiiti jettani hin yaaddu?

Nyaata aadaa Cuukkoo jedhamu kan saayinaa gidduu jiru keessa jiruu fi gosa nyaataa daabboo kan gosa midhaanii Xaafii fi Qamadii irraa qophaa'edha. Gosoonni nyaataa kun naannoo keenya keessaa eessatti irra jireenyaan beekama?

Galmi walgayii bakka namoonni hedduun waaye waan tokkoo mari'achuudhaaf itti walitti qabaman yoo ta'u, namoonni aangoo qaban adda addaa bakka itti marii taasisanidha. Mana kana keessa tessoo hedduutu jira. Galmi akkamiin ijaarama?

Biyyoonni garaa garaa balaa tiraafikaan dhufu hir'isuuf saffisaan hojjechaa jiru. Konkolaatonni kunneen daandii sirreessuu irratti bobba'aa jiru. Kaan isaanii lafa irraa biyyoo guuraa jiru, kaan isaanii immoo jiru. Maqaan isaanii himuu dandeessaa?

Kana argamaa jiru fakkii mana amantaa kiristaanaa 'Ortodoksii Tewaayidooti'. Manni amantaa kun bifa darbii ol dheeraa qabuun ijaaramee argamaa jira. Akkasumallee biqiltoonni magariisaa naannoo isaatti argamaa jiru. Manni amantaa kun ijaaramee xumurameeraa?

namoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa garaa garaa uffatanii jiran. Itiyoophiyaa uffata aadaa garaa garaa biyya qabdudha. uffanni isaan uffatan kun halluu akka diimaa, adii, magariisa, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qaba. uffanni aadaa kunneen kan saba kamiiti?

Qotee bultoota naannoo lafa baadiyaa xaafii baraayessaa jiranidha. Qotee bultoonni kun sangoota kan baraayessan yoo ta'u, dhuma irratti afarsaan midhaan kana qulleessu. Isin biraa midhaan sangootaan ala baraayeffamuu ni danda'a?

Mana bareedaa keessa minjaala bareedaatu kahamee jira. Minjaala kanarra kompiteera harkaa halluu adii qabu maqaan isaa Aappilii jedhamatu kahamee jira. Minjaalli akkas akkasii baayinaan mana hojii mootummaa keessatti argama. Gatiin kompiteeraa kun meeqaa tahuu dandahalaa?

Namoonni lakkoofsaan kurnee ta'an walitti qabamanii mana guddaa dhagaa ,simiintoo fi muka irraa hojjatame, diigaa fi wanta diigamee jiru kana walitti sassaabaa jiru. Manni guddaan kun, sababa maalitiif diigamaa jira yokin kaayyoo maalitiif?

Namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran argina. Namoonni kunneen namoota mana amantaa keessa jiranidha. Amantaan isaan hordofan ammoo amantaa ortodoksidha. Ibsaa ibsatanii faarfachaa kan jiranidha. Namoonni kun baayyinni isaanii meeqa ta'uu danda'a?

Iddoon kan maalidha? Iddoon kun bishaan yaa'aa jiru kan dhagaa of keessaa qabudha. Bishaan kun naannawa isaatii marga lalisaa fi mukkeen dhedheeron marfamee kan jirudha. Iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha.

Dammi ilbiisa kanniisa jedhamtuun kan qophaa'udha. Dammi dhamdhama shukkaaraa kan qabuu fi cimina yookiin jabina lafeef kan gargaarudha. Gaagura keessatti hojjetama. Tartiiba itti damma kanniisni qopheessitu ni beektaa? Dammi nam tolcheen ni jiraa?

Kuduraa bareedaa halluu magariisa qabutu firii hedduu naqatee firii isaa waliin bareedee mal'achaa jira. Kuduraan kun tooraan tarree galee facaafame. Yeroo baay'ee biyya hambaa keessatti argama. Maqaan kuduraa kanaa maal jedhema?

Artistii Oromoo beekamaa maqaan isaa Leencoo jedhamudha. Artistiin ilma Oromoo naannoo Booranaa yoo ta'u, sirboota babbareedoo baasuu fi sirbuun beekama. Sagalee miidhagaa dargaggeessa qabu dha. Ati dargaggeessa kanaan ni jaallattaa?

Qorichoonni hedduun kan nama dhukkubsateef ogeessa fayyaatiin ajajaman gosoota hedduutu jiru. Isaanis hamma namni sun fudhachuu qabu umrii nama sanaa irratti hundaa'uun baay'inaa fi cimina isaa murteessu. Maqaa qorichoota beektuu qabdaa?

Fakkii foon diimina mumuramee meeshaa irratti nyaatamu irra biddeena muraasaa waliin ta'aa jira. Akkasumallee miximixi daakuu diimaan tokko foon keessa tokkommoo foon ala qophaa'ee jira. Foonni kun foon horii maaliiti?

Biqiltuu nyaatamuu kan maqaan isaa Shukkaara Agadaa jedhamuudha. Halluun biqiltuu kanaa cina bilchaatee jiruun diimaadha. Baalli isaa immoo halluu magariisa qaba. Biqiltuun warshaalee ammayyaa keessatti tajaajila oomisha shukkaaraaf fayyada. Naannoo biqiltuu kanaa biqiltoonni biroo jiruu?

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa G/jaarsoo jedhu of irraa kan qabudha. Barjaan kun muka oromoo birattii iddoo guddaa qabu odaa of irraa qaba. Faayidaan barjaa maalidha?

Oduun haaraa oduu ho'aa yookaan immoo odeeffannoo haara yommuu ta'u waantota naannoo keenyatti ta'an kara itti dhageenyudha. Oduu haara yommuu kennu oduu siyaasaa ta'uu danda'a. Namni oduu kana dhiyeessu eenyudha?

Namoota baay'ee kan ta'an, ifa yookiin shaama qabsiifatani kan deeman kan nuti arginudha. Namoonni kun akkan argaa jirutti namoota amantaa ortodooksii kan ta'an natti fakkata. Akkasumallee, uffannan isaanii adii kan ta'ee fi ofitti marani kan deema jitanidha. Namoonni kun maaliif akkasitti baay'atani deema jiru?

Kun, biqiltuu salphaa baala xixiqqaa fi jirma qallaa ta'e qabduu dha. Biqiltuun kun, magariisa yoo taatu, daraaraa baasuuf jirti. Maqaan biqiltuu kanaa maal jedhamti? Biqiltuun kun, faayidaan isheen naannoof, uumamaaf akkasumas namaaf qabdu maal faa dha?

Namni nuti asirratti argaa jirru kun ammoo nama hayyuu dacheen Oromiyaa biqilchite keessaa isa tokko yoo ta'u, hayyuun kun maqaan isaa Dr. Hayilee Fidaa kan jedhamudha. Hayyuun kun eessatti dhalate? Biyya Itoopiyaatiif maal bu'aa buuse?

Kun, meeshaa elektirooniksii saanduqa guddaa meeshaa keessa kaawwatan keessa ol kaawwamee jiruudha. Meeshaan kun ,humna elektirikaa fayyadamuun kan dalagu yoo ta'u, haalluu adii qaba. Maqaan fi faayidaan meeshaan kun, kennu maal faa dha?

Suuraa kanarraa kan nuti argaa jirru immoo suuraa gamoo xumuramee hojiirra oolaa jiruu yoo tahu gamoon kunis maqaan isaa siingaateraa kan jedhamudha. Gamoon kunis olkahinsaa gudddaa kan qabu fi kan baayee bareeduudha.

Uummattoonni kibbaa Sanaa fi sab-lammoota hedduu Akka biyyaatti jiran keessaa harka caalaa kan qabaatanii fi tokkoon tokkoo uummata kanaas aadaa fi seenaa mataa isaa qaba. Naannoo kibbaa sababa fi sab-lammoota meeqatu jiraa?

Kuduraa gosa tokko kan mallattoo qoree ofirraa qabanii walitti qabamanii jiru. Kuduraan kun dhugaatii lallaafaa warshaa keessatti oomishuuf gargaara. Akka halluu isaarra arginutti kuduraan kun bilchaateera. Maqaan kuduraa kanaa maal jedhema?

Dhugaatiin lallaafaa halluu magariisa qabu maqaan isaa 'Aappilii' jedhamutu suuraa kanarratti mul'ata. Dhugaatiin kun namoota dhibee garaachaa qabaniif baay'ee gargaara. Maqaan meeshaa lafa dhugaatiin kun irra ka'aamee jiru irraa hojjetamee maal jedhama?

Dubara dibata fuulaa dibachaa jirtuudha. Dubarri kun fuula ishee irratti dibata fuulaa kana dibdee; harka isheetti immoo isa hafe qabattee jirti. Dubarri isheen tokko immoo akkasumaan dibattee ofii ishee agarsiisaa jirti. Dibanni kun kan miidhaginaati moo dawwaadha?

Namni kun eenyudha? Namni kun aartiistii fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e maqaan isaa daadhii Galaan nama jedhamudha. Daadhiin Galaan sirba qabsoo baasudhan beekama. Daadhiin Galaan amma lubbuudhan hin jiru.

Namoonni kun uffata dambii uffatanii tarree galanii deemaa jiru. Namoonni kunneen hunduu harka isaanitti alaabaa naannoo oromiyaa fi alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa harkatti qabatanii jiru. Halluun alaabaa naannoo oromiyaa hiika akkamii qaba?

Kun namicha haguuggii afaaniifi funyaanii godhatee qalama keenyan manaatti biifaa jiruudha. Namtichi uffata adii uffatanii qalama adii asii ol biifuun keenyan manaa dibaa jira. Namtichi kun maaliif afaan isaatti haguuggii godhate?

Manni itti dhukkubsataan ilkaanii yaalamu magaalaa Finfinnee keessatti iddoo baay'ee jira. Isaanis fayyummaa ilkaan keenyaa akkasumas dhibee garaagaraatiin yoo tarii miidhaan irra gahee deebisanii kan yaalanidha. Hojiileen manneen yaalaa ilkaanii inni biraan maalidhaa?

dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa qiddus giyoorgis jedhamudha. dhugaatin alkoolii kun kan inni oomishamu Itiyoophiyaa keessattidha. namoonni baayyeen dhugaatii kana kan fayyadaman yoo ta'u baayisanii dhuguun garuu miidhaa qaama keenya irraan ni geessisa. midhaan dhugaatii alkoolii maalidhaa?

Kun farda faayaa garaa garaatiin faayamee naannoo lagaatti argamuudha. Morma isaatti abaaboon hidhamee, dugda isaa irra immoo koorichaan buufamee jira. Namni tokko taa'ee farda kana eegaa jira. Faayidaan fardi kennu maal faadha?

Asheeta Boqqolloo lafa qonnaa baay'ee bal'aa irratti oomishamee jiru argina. Boqqolloon kun sandaabee kan jirudha. Wabii midhaan nyaataa biyya keenyaa mirkaneessuu keessatti oomishni lafa qonnaa irraa argamu dhibbantaa olaanaa qaba. Oomishni Boqqolloo tajaajila maaliif oola?

Alaabaan Biyya Itoophiyaa Halluu magariisa, keelloo fi diimaa kan qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa faajjii urjii ta'e kan qabudha. Halluu magariisnii badhaadhina, keelloon abdii, diimaan wareegama kan agarsiisu yoo ta'u, faajjiin immoo walqixxuummaa mul'isa. walumaa galatti aalaabaan maal agarsiisa?

Kun, mana yaalaadha. Mana yaalaa kana fuuluratti maxxansi beeksisaa guddaa odeeffannoo waa'ee mana yaalichaa kennu kan jiru yoo ta'u, manni yaalaa kun maqaan isa Giddu Gala Yaalaa fi Qorannoo Vizyin jedhama. Tajaajilli dhaabbata kanaa kennamu maal faa dha?

Kuduraalee fi muduraaleen kan akka dinnichaa, qaaraa, raafuu maraa fi kaarotiitu waan halluu cuquliisaa qabu irra gabaa keessa kaawwamee jira. Kuduraa fi muduraan kun osoo akka halluu isaaniitti ilaallee isa kamtu ija namaatti miidhagaa?

Konkolaataa guddaa dhangala'aa daandii dheeraa baatee deemuudha. Konkolaataan kun halluu lama adii fi diimaan dibamee jira. Akkasumas golollee isaa jala gufuun akka inni sochooneef kaawwamee jira. konkolaataan kun dhangala'aa akkamii baachaa jira?

Namni asirratti argaa jirru kun ammoo nama maqaan isaa Dr Abiyyi Ahmedii jedhamudha. Namni kun amma kana muummee biyya tokkooti biyyi kun biyya maqaan ishee maal jedhamudha? Waggaa meeqaaf bulchaammoo jira? Yoom eegale?

Meeshaa ammayyaa tahee kan sibiila irraa hojjetameedha. Meeshaan kun ulfaatina guddaa qaba. Meeshaawwan akkasii kun baayinaan konkolaataa keessatti fayyadu. Halluun meeshaa kanaa keellootti kan siqatuu fi gurraachas ofirraa qaba. maqaan meeshaa kanaa mal jedhama?

Kun, asxaa mana maree daldalaa fi waldaalee seektaraa oromiyaati. Asxaan kun, haalluuwwan kan akka cuquliisa, diimaa fi magariisa irraa kan hojjatame yoo ta'u, dudduubni isaa haalluu adii qaba akkasumas fakkii odaa of irraa qaba. Dhaabbanni kun hojii isaa maali?

Mana murtii aadaa naannolee Oromiyaa keessatti argaman keessaa tokkodha. Manni murtii akkasii qabsoo fi falmii yeroo dheeraan booda iddootti deebi'e. Mana murtii akkasii jiraachuu isaaf miirri sitti dhagahamu ni jiraa?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e maqaan isaa Dr. Abiyyi Ahimeed nama jedhamudha. Dr. Abiyyi Ahimeed uffata halluu akka gurraacha, diimaa fi adii qabu uffatee jira. Dr. Abiyyi biyya tanaaf hojii akkamii hojjete?

Daa'imman mana barnootaa galchanii barsiisuun qaroomina isaanii kan dabaludha. Ijoollonni kun teessoo tokko tokko irra daree barnootaa keessa taa'anii jiru. Ijoollota barsiisuuf akka isaan hirmaatan gochuu qabna. Ati barsiisaa barattootaa ta'uu ni feetaa?

Uffata aadaa uffatanii alangaa qabanii jaarsa dhaabbatan argina. Sirna Gadaa Oromoo keessatti qoodama umurii ni qabaatu. Kutaan isaanii alaabaa naannoo Oromiyaan kan faayamedha. Maqaan qoodama umurii isaanii maal akka ta'e himuu ni dandeessaa?

Horii dirree bifa daalee fi didiimtuu kan goodaa keessa dheedaa jiran. Fuula dura horii kanaatiin gaara guddaatu jira. Hurrii fi duumessi bokkaas ni argama. Hariiroon horii fi dhala gidduu jiru maali? Tikfatee bultoonni faayidaa akkamii horii irraa argatu?

Minjaala boca geengoo qabu, kan lukti isaa sibiila irraa hojjetamedha. Salphaatti jiguu kan danda'udha. Meeshaalee elektirooniksii baachuuf hin ta'u. Sibiila irraa waan hojjetamuuf umurii dheerachuu ni danda'a. Ati minjaala akkasii ni jaalattaa?

Cileen gosa wantoota anniisaa nuuf kennan keessaa tokko ta'ee innis abidda qabsiisuudhaan kan itti fayyadamnu ittoo hojjachuuf akkasumas nyaata mana keessatti bilcheessuuf oola. Cileen naannoo keetti maalirraa qophaa'a muka akkamiiti?

As irratti wanti mul'achaa jiru dibata gosa garaagaraa ti. Dibatoonni kunniinis akkataa wal fakkeenyaa fi gosoota isaaniitiin wal bira naqamanii jiru. Dibatni kun baa'yinni isaanii meeqa? Faaidaan dibata dibachuu hoo maali?

Bineensi kun maal jedhama? Bineensi kun maqaan isaa arba jedhama. Arbi bineensa bosonaa yoo ta'u qaaman baayyee guddaa kan ta'edha. Arbi kan inni sooratu margaa fi biqiltoota birooti. Baayyiinni arba kanneenii sadi dha.

Qaamoleen nageenyaa hedduun keessattuu warri gaggeessitoonni yeroo tokko tokko dhaabbataan wal gahii ni qabaatu. Kunis yeroo itti gabaasa hojii gageessummaa isaanii waliif dhiyeessanii fi ajaja haaraa fudhatanidha. Kaayyoon wal gahii dhaabbilee adda addaa maali?

Kun, bakka qonnaa biqiltuun jirbii margee, guddatee fi firiin isaa sassaabbamee lafa jiruu dha. Jirbiin ,oomishaalee warshaa garaa garaatif akka meeshaa dheedhiitti ni tajaajila. Kana malees, biqiloonni biroos bakka kanatti ni mul'atu. Adeemsi jirbiin uffata tolchuuf keessa darbu maal fakkaata?

Bineensa bosonuu jedhamu kan bosona keessa jiraatudha. Bosonuun bineensa foon isaa nyaataaf oolu yoo ta'u, biyya keenya keessatti baay'inaan kan argamudha. Bosona magariisa keessa kophaa isaa dhaabachaa kan jirudha. Dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa biyya keenyaa bara kam hundaa'e?

Isheen kun pirezidaantii Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa duraanii Aadde Saahilewark Zawudeeti. Aadde Saahilewark bakka miidiyaalee baay'een argamanitti waltajjiitti ba'uun haasaa taasisaa jirti. Cina isheetiin alaabaa Itiyoophiyaatu fannifamee jira. Aadde Saahilewark waa'ee maalii haasa'aa jiru?

Bakki kun gaaraajii jedhamuun beekama. Asitti konkolaattonni moofa'an ni haareffamu. Akkasumas, kanneen miidhaman ni suphamu. suuraa kana irraas namtichi tokko konkolaattota suphaa jira. Gaaraajiin hoji dhabdummaa hir'suuf gaheen isaa hammami?

Fincaa'aa bishaanii Soor kan godina Iluu Abbaa Booraatti argamudha. Fincaa'aan kun lafa dirree irraa gara lafa ciisaatti kan yaa'udha. Yoo cinaan dhaabbatanii ilaalan baay'ee qalbii namaa hawwata. Hojiin uumaas kan raajeffatamu ta'uu mul'isa. Lageen naannoo keenyaa tajaajila akkamii nuuf kennu?

Kun shaakala kubbaa miilla fi godhamu yoo tahuu dandeetti kubbaa miillaa dagaagsuf godhamudha. Shaakkalli kunis rakko teknikaa fi ogummaa addatti fooyyessuuf kan gargaarudha. Shaakalli kun haala kamin biyya keenya keessatti adeemsifama jira?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa manaati. Manii kun ammoo mana baadiyyaa akkasumas mana yeroo durii yoo taatu mana mukaafi citaa irraa ijaarramtudha. Manni kun maaliif nu fayyada?

Meeshaa sibiilaa jabaa qaawwaa ofirraa qabutu mul'achaa jira. Akkasumas naannoo meeshaa kanaatti mucaan haguugduu funyaanii godhatee uffata halluu cuquliisa qabu uffatee argama. Meeshaan kun jireenya dhala namaa keessatti faayidaa maaliif oola?

Lukkuuwwanii fi puuphaa isaanii gurguramaa jiru argina. Lukkuun bineelda manaa keessaa waanti adda godhu, puuphaan isaanii nyaataaf ooluu isaaniiti. Dhaangaa nyaataa keessaa Pirootinii bakka bu'u. Dhibeen nyaata foon lukkuu baay'isuun dhufu maal fa'i?

Namoota yookaan dargaggoota lama asirratti argaa jirra. Dargagoonni kunneen lamaan dargaggoota rifeensa isaanii akka aadaa warra karrayyuutti sirreefatanii jiraniifi baayyee bareedudha. Uffata aadaas uffatanii argamu. Haalli sirreeffannaa rifeensa isaanii kun maal jedhama?

Ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiyyi Ahmad fi kan biyya Faransaay yeroo tokko tokko wal gahanii bakka tokkotti waayee biyyootaa fi hariiroo gidduu isaanii jiru karaa ittiin cimsanidha. Hariiroon Itoophiyaa fi Faransaay waggaa meeqa turee?

Muummichi ministeeraa biyya keenya Itiyoopiyaa Dr. Abiyyi alaabaa biyya Itiyoopiyaa of bira godhanii harka isaanii ol kaasanii dubbachaa jiru. Akkasumallee bishaan qaruuraa xiqqaatti karaa mirga isaanii dhaabbatee jira. Dr. Abiyyi waa'ee maalii irratti haasa'aa jiru?

Cidii midhaan keessaa rukutamee galfame walitti qabamee naannoo manaatti tuulamee jira. Cidiin kun dirree irratti tuulamee jira. Mukkeeniifi biqiloonni biroonis ni argamu. Cidii midhaan keessaa rukutamee galfame faayidaa akkamiitiif oola?

Fakkiin kun, suuraa yemmuu namoonni meeshaalee garaagaraa baatanii gabaa keessa bakka gara bakkaatti socho'an yemmuu ta'an, gara fulduraa irratti kan mul'atu nama meeshaalee wayii qabatee deemuu fi duubaan immoo nama uffata ciisichaa baatee deemaa jirutu argama.

Magaalaa guddoo handhuura Oromiyaa kan taatee fi teessoo mootummaa Itoophiyaa kan taate magaalaa Finfinneeti. Magaalaan kun yeroo dhiyoodhaa asitti jijjiirama guddaadhaan guddachaa kan jirtudha. Konkolaattonni hedduun magaalattii keessatti argamu. Bakki suuraa irraa mul'atu kun maal jedhama?

Qabsiistuun jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti kan baayyinaan dhimma itti bahaa oolluu fi hojii keenya keessatti baayyee barbaachisoo kan ta'anidha. Qabsiistuun kunneenis halluuwwan gosa addaa addaa kan ofirraa qabanidha. qabsiistuu meeqatu isinitti mul'achaa jira?

Kormaa lukkuu adii kan kophaa isaa naannoo lafa kosii qabu irraa waa funaannachaa jiru. Lukkuun bari'uu fi dhiyuu lafaa himuun tajaajila guddaa ilma namaaf kan kennitudha. Kana malees foon lukkuu soorataaf kan ooludha. Lukkuun dhiyuu fi bari'uu lafaa akkamiin beeka?

Bineensi kun bineensa bosonaa maqaan isaa leenca jedhamudha. Leenci kan inni sooratu foon yoo ta'u bineensota biroo adamsuudhan kan nyaatudha. Leenci yeroo baayyee mootii bineensotaa jedhamun beekama. Leenci maalif mootii bineensotaa jedhame?

Dhalootaaan barnootaan qaroome keessa waan jirruuf, ijoollota bakka qo'annaa yookiin dubbisaa isaaniitti argaman argina. Barattoonni kun sadii ta'anii kan jirani fi kolfaan bashannanaa kan jiranidha. Ijoollota qo'achisuu irratti hirmaattee ni beektaa?

Taphni kubbaa miilaa hordoftootaa fi deeggartoota baay'ee qaba. Kilabiin garee Maanchister Siitii tapha kubbaa miilaa yeroo baay'ee moo'achuudhaan badhaasa geephaa nyaachuun kan beekamudha. Maqaa taphattoota argaa jrtuu kanneen himuu ni dandeessaa?

Namooni kun, namoota marga jiidhaa harka isaanitti qabatanii fi gamoo fuuldura miila isaaniin jilbeeffatanii dargaggoota badiif deeman yokin gamoo kana balleessuuf deeman kadhachaa jiraniidha. Bakki kun ,magaalaa Arbaa Minch jedhamti. Magaalaan Arbaa Minch magaalaa godina kamiiti?

Suuraa kanarratti kan argamu buufata qorichaa iddoo itti qorichaa bitanidha. Mana yaalaa yeroo deemnu erga nu ilaanii boodee yookan nu yaalani boodde qorichaa kan nu barbaachisu hin jiru yoo ta'e mana qorichaa ti Akka bitannuuf nu ajajama.

Suuraan kun ammoo Namoota kan nutti agarsiisudha. Namoonni kunneen saalaan dubara yoo ta'an baayyinni isaanii namoota sadidha. Konkolaataan tokkos duuba isaanitti kan argamtudha. Namoonni sadeen kunniin maal hojjachuuf as dhaabbachaa jiru?

Namoonni kun dubartootadha. dubartoonni kun tokkummaa kan qabaniidha walitti naanna'uun suuraa kaa'anii aadaaf duudhaa isaanii ibsachaa ykn mul'isaa jiru. namoota kana keessa qarree ni jirti akkasumas haadha siinqeen jirti kanaafiyyuu tokkummaa cimaa qabu. Namoonni eessatti argamu? walitti naaanna'uun isaanii maal ibsa?

Kobbee halluu adda addaa barreessuu danda'an argina. Halluu kana yeroo baay'ee barattoota fakkii kaasuu jaalatantu qabata. Bifa ammayyaan namaaf dhiyaatee jira. Ati kobbee akkasii bitachuu ni jaalattaa? Eessaati akka argattu himuu dandeessaa?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa suuparmarkeetii yoo ta'u, namoonnis asii fi achi deemanii meeshaa fi mi'a barbaadan bitachuuf yeroo isaan walitti qabatan argina. Suuparmarkeetii kana keessatti meeshaalee akkamii argachuu dandeenya?

Biqilaan kun muka maangoo yoo ta'u haala gaariin guddataa kan jiruufi ija maangoo illee kan naqate dha. Maangoon gosa muduraa keessaa isa tokko dha. Oomishaalee qonnaan bultoonni bu'aa guddaa irraa argachuu danda'an keessaas isa tokko dha. Maangoon haala qilleensa akkamii keessatti guddataa ?

suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaalee manaa keessaa tokko kan ta'e innis sibiilaa fi mukarraa kan hojjatame maqaan isaa haaduu jedhamuun beekamudha. Meeshaan kunis waa ittiin qaluu, muruu fi akkasum hojiiwwan garaagaraa salphisuuf oola.

Namoonni baayyatanii uffata aadaa halluu adii qabu uffatanii waliin shubbisaa jiru. Namoota kanneen keessaa kan dibbee qabatanii shubbisaa jiranis immoo jiru. Suuraan mul'atu kun suuraa bara durii kaafame waan fakkaatuuf bara meeqa ta'a laataa?

Qotiyyoon walitti camadamani lafa qotuuf kan nu gargaaran yoo ta'u lafti qorame sun immoo midhaan irra facaafamee irra haammanne nyaachuf nu tajaajila midhan sun immo boqqollo, qamadii yookan immoo xaafii ta'u ni danda'a. Qotiyyoon oto qotisaaf hin boobba'iin dura maal godhama?

Wanti argamtu kun ilmoolee cuucii baay'ee xiqqoo fi reefu dhalattee hanqaaquu keessa baatee fi halluu keelloo qabdudha. Isheenis afaan ishee bantee iyyaa jirti. Handaanqoon gaafa ilmaan ishee yaastu maaliif akka bineeldota biroo hin hoosiftu?

Kattaan hambaa seenaa fi haftee wantoota durduriiti. Dhagaan ol dhadhaabbatee jiru kun bakka owwaalcha namootaati. Biyyi isaa gammoojji dha. Dhagaawwan kun maal ibsu? Maaliif namoonni yeroo nama du'e owwaalan dhagaa irra kaa'u?

Gabaa keessa mi'a xixiqqoo namni baachuu danda'u olii fi gadi deddeebisuun ni Jira. Namoonni hojii hin qabne tokko tokko kana Akka carraatti fayyadamuun mi'a kana ni baatu. Mi'a kana baachuun miidhaa akkami qabaa?

As irratti kan argamu walitti qabama konkolaattotaa, baajaajii fi motor saayikiliiwwanii ti. Akkasumas, maxxansi 'Naafxaan hin jiru' fi 'Boba'aan hin jiru' jedhu ni mul'ata. Konkolaattonni kunniin maaliif walitti qabaman? Baay'inni isaanii hoo meeqa?

Namoota seera tiraafikaa eegsisan asirratti argaa jirra. Namoonni kunneen namoota saalaan dhiiraafi dubara ta'anidha. Uffata seeraa isaanii uffataniit karaa gubbaa jiru. Konkolaataanis duuba isaanii jira. Maal hojjachaa jiru isinitti fakkaata?

Kun kan inni ibsu suuraa bakka biqiltoonni hedduun itti argaman gubbaarra gad kaasame yoo ta'u fageenya dheeraa irraa kan kaasame dha. Suuraa kana akkasitti kaasuuf meeshaa diroonii jedhamu gargaaramuun ni danda'amaa. Barbaachisummaan suuraa kanaa maalii ?

Suuraan kun kan inni ibsu bu'u foon dheedhii dha. Namoonni baayyeen keessumaa Itoophiyaa keessatti foon dheedhii nyaachuun ni beekamu. Garuu foon dheedhii nyaachuun dhukkuba hedduuf akka nama saaxilu saayinsiin ni mirkaneessa. Namoonni maalif foon dheedhii nyaatu?

Kun barruulee yookiin galmee yaadannoo irratti qabachuuf tajaajiluudha. Bifa garaa garaa kan qabu ta'ee shanan isaa walirra kaa'amee, tokko kan halluu magariisa qabu immoo itti hirkatee jira. Faayidaan yaadannoo qabachuu garuu maalidha?

Konkolaachistoota Motoraa fi poolisoota balaa tiraafikaa argina. Konkolaachistoonni kun toora galanii motora isaanii dhaabanii jiru. Uffata danbii isaanii uffatanii jiru. Danbii fi qajeelfama konkolaachisummaa cabsuun balaa tiraafikaa akka geessisu ni beektaa?

Kun marqaa qophaa'ee nyaataaf akka ta'utti dhihaatee jiruudha. Marqaan kan wajjin nyaatamu urgoonis qodaatti nam'ee, dhaadheen irratti naqamee qophaa'ee jira. Akkasumas, 'qocqocaa'n ittiin nyaatamu fal'aana wajjin qophaa'ee jira. Marqaan garuu maal irraa qophaa'a?

Hoolonni bineelda namatti madaqanii jiraatan yoo ta'u, foon isaanii nyaataaf kan ooludha. Hoolonni kun gurguramaniis madda galii ta'uun tajaajilu. Hoolonni asitti argaman baay'inaan korbeeyyiidha. Korbeeyyiin kun yeroo ayyaanaaf qofaa barbaadamuu?

Kun barjaa (postery) biiroo kominikeeshinii godina harargee baha aanaa jaarsoo kan ibsuudha. Barjaan kun nama biyya sanaaf keessumma taheef haala naannoo sanaa salphaatti hubachuuf gargaara. Barjaa kana faayidaa isaa haala kamin hubata?

Namoota bakka tokkotti baay'atanii argamanidha. Namoonni kunneen alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo baatanii akkasumas bifa dibaabeen qabatanii kan jiranidha. Namootni kunneen qabsoo qindaa'aa waraana bilisummaa Oromootti kan amanan ta'uu hubanna. Addi Bilisummaa Oromoo bara kam hundeeffame?

Abbootiif haadholiin muka jalatti wal gahaanii mari'chaa jiru. Abbootiin uffata adii uffachaa kan jiran yeroo ta'aan haadholiin immoo uffata halluu adda addaa uffachaa jiru. namni tokko immoo gidduu dhaabbachaa jira. Yaada maalii irratti mar'ichaa jirulaa?

Hogganaa garee humna bilisa baasaa Tigiraay kan ta'e, Dabiratsiyoon nama jedhamudha. Namni kun waggoota muraasa asitti qabsoo adda bilisa baasaa Tigiraay hoogganaa kan jiruu fi waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin taasifame haaluun yeroo ammaas lola biyyattii irratti banuuf nama hojjechaa jirudha.

Maarkabni meeshaalee sasalphoos haa ta'u, ulfaatoo bakkaa bakkatti geejjibuuf gargaara. Irra yaabbatanii bashannanuufis ni fayyada. Naannoo galaana kanaatti bidiruu qarqara jiruu fi namoota chi jiran argina. Galaanni kun eessatti argama?

Meeshaalee midiraa fi sutaa, akkasumas keeshaa kirrii qabu irraa hojjetaman argina. Meeshaaleen kunneen kan akka gundoo, qorxii fi fi kan biroodha. Faayidaalee meeshaalee kana muraasa maqaa dhahuu ni dandeessaa? Eessatti fayyadu?

Namni tokko karaalee danuu qaamni isaa miidhamuu ni danda'a. Karaa uumamaa, balaa nam tolchee kan akka balaa konkolaataa fi kan biroodha. Namni kun qaamni isaa miidhamaadha. Qaama miidhamtootaaf eegumsa akkamii gochuu qabna?

Namoonni lamaan kun, uffata aadaa kamii uffatan? Haalluun uffata aadaa saba gaamoo fi saba walaayittaa kan akka kamii dha? Godinaaleen Walaayittaa fi gaamoon kutaa biyya keenyaa kam keessatti argamu? Afaanonni Gaamoo fi walaayittaan maatii faanii kam jalatti ramadamu?

Namoonni iddoo oomisha midhaan boqqoolloo keessatti argamuun biqiltuu boqqoolloo kana jalaa aramaa aramaa kan jiranidha. Oomishi boqqoolloo kun bal'inaan lafa baadiyyaa bal'aa irratti akan oomishamudha. Midhaan boqqoolloo kun oomishaa fi guddina biyyaa tokkoo keessatti gahee maalii qaba?

Kun, warshaa simiintoo dha. Warshaan simiintoo meeshaalee ijaarsaa kan oomishu yoo ta'u, oomishoota dheedhii kan akka dhagaa ,cirrachaa ,biyyee fi kanneen biroo fayyadama. Warshaan simiintoo hojii isaa dalaguuf ,madda humnootaa akka kamii fayyadama?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; kophee gurraachafi adiin makamee hojjetame yommuu ta'u kophee yeroo amma kana baay'inaan godhatamaa jirudha. Garuu kan miila bitaa kophee kanaa maalif cinasaa hin teenyee?

Bunni yeroo ammaa kana gatiidhaan gabaa Itoophiyaa keessaa kan jalqaba irra jirudha. Akka addunyaattis bunni kan barbaadamuu fi oomishamuuf kan jajjabeeffamuu qabudha. Iddoon ati jiraatuu buna oomishuuf kan mijatu dhaa?

Kutaa manaa xiqqaa keessatti minjaalaa fi teessumoonni nam-tokkee adda addaa argamaa jiru. Teessumni nam-tokkee kun halluu adii qaba. Meeshaaleen 'electooniksii' adda addaa illee keenyan manichaa irra jiru. Kutaan manaa kun iddoo hojiiti moo kan nama dhuunfaati?

Meeshaalee 'elektirooniksii' gosa adda addaatu mul'achaa jira. Akkasumallee namni wayii tokko cina meeshaalee kanaa ta'aa jira. Birriin hidhaa qabu tokkos meeshaalee sana gidduu jira. Namichi naannoo kana ta'aa jiru kun maal hojjechaa jira?

Saayinii nyaataa kan sibiila irraa hojjetamee jiru argina. Saayiniin kun boca miidhagaa kan qabuu fi irratti nyaata nyaata nyaachuuf kan gargaarudha. Akkasumas, ciree ganamaa irratti kennuuf fayyada. Saayinaan akkasii mana keessan ni jiraa?

Dhaabbanni siyaasaa biyya ati jiraattutti beekamaadhaa? Mootummaan gartuu siyaasaa namni kamuu akka uumuuf ni eeyyamaa? Aadaan saba tokkoo, tokkummaa fi walitti dhufeenya namootaa karaa gartuulee kanaa darbuu ni danda'aa jettee yaaddaa?

Namoonni biyyaa biraa adeeman yabalaan yookiin maarkabaan socho'u. Kunis geejjiba bishaan irraa jedhamee waamama. Bashannanuu kan barbaadanis gara haroo deemanii yabalaan bishaan irra socho'u. Itoophiyaan bidiruu akkasii iddoo baay'eetii ni qabdii?

Kun, warshaa meeshaalee oomishuuf fayyaduu dha. Warshaan kun, meeshaalee gosa akka kamii oomishuuf oola? Teessumni yokin bakki argamaa warshaa kanaa eessa? Abbaan qabeenyaa warshaa kanaa eenyu dha yokin qabeenyummaan isaa kan eenyuti?

Suuraan kun dubartii uffata aadaan fayamtee rifeensa ishee haala gaariin miidhegfattee walga'ii irratti yaada kennaa jirtu kan agarsiisu dha. Yaada ishees kennaa kan jirtu haala namatti toluufi miira gammachuu keessa taateetu. Dubarttiin kun waa'ee maalii haasa'aa jirtii ?

Kun bakka reestooraantii akkasumas mana bunatti akkasumas bakka cidhaa garagaratti kan godhamudha. Kunis sinii bifa adda adda ixaanaaf kkf dha Kunis sammuu namaaf gammachuu kan kennuudha. Qophiin kun ummata biratti akkamitti ilaalama?

Kun bineensa bosonaa qaamaan xiqqoo taateedha. Dhaqni ishee rifeensaan haguugamee ol jettee dhaabbattee jirti. Garaa jalaan halluu adii, cinaafi dugda irraan immoo halluu diimaa dukkana'aa qabdi. Biqiloonni magariisa gidduu jirti. Maqaan ishee kanaa maal jedhama?

Firiin muka avokaadoo jedhamuu bilchaatee halluu keelloo godhatee nyaatamuuf mijatee jira. Akkasumallee iji isaa inni halluu gurraacha qabu sun keessaa mul'achaa jira. Avokaadoon yeroo nyaatamu qaamaaf faayidaa akkamii kennuu danda'aa?

Kun aasxaa Garee Kubbaa Miilaa Magaalaa Adaamaati. Aasxaan kun halluu afur: diimaa, adii, gurraachaafi magariisa irraa kan hojjetameedha. Walakkaa isaatti fakkiin kubbaa kaafamee jira. Gareen Kubbaa Miilaa Magaalaa Adaamaa bara meeqa hundeeffame?

Muduraa fi kuduraan nyaataan kunneen suuper maarketii keessatti argamu. Kan akka muuzii, burtukaanaa, paappaayyaa fi kanneen biroo ni argamu. Bishaan laastikiitti jira. Kuduraalee kanneen keessaa ati kam irra akka jaalattu himuu ni dandeessaa?

Suuraan kun kan inni ibsu mucaa durbaa gabatee barreeffama ofirraa qabu qabatte dhaabbattu dha. Akkuma suuraan kanarraa argamu mucaan kun jalqabbii bara barnootaa 2017 kabajaa jirti. Umuriin mucaa durbaa kanaa meeqa dha ?

Kun gosa faayaa akka amartiitti morma irratti godhatamuudha. Faayaan kun boca kaartaa Oromiyaa qabuun kan hojjetameedha. Kaartaa kana irratti barreeffamni "OROMIYAA" jedhu barreeffamee jira. Faayaan kun albuuda akkamii irraa hojjetamuu danda'a?

Hirmaannaan hawaasaa sirna bulchiinsa biyya tokkoof murteessaadha. Namoonni kun gaggeessaa isaanii simachuuf ol ka'anii dhaabbatanii jiru. Namoonni kun jijjiirama biyyaaf kan onnatanidha. Namoonni nagaa naannoo isaanii eegsisan sitti mul'achaa ni jiruu?

Kunneen dubartoota baadiyyaa uffata aadaa isaanii uffatanii bakka gabaatti argamanii jiraniidha. Ofirra gadi taa'anii wantoota nyaataaf oolan kanneen akka zayitiifi kanneen biroo safaruun gurguraa jiru. Akkaataan itti shurrubbaa dhahatanii jiran wal fakkaataadha. Dubartoonni kunneen garee saba kamiiti?

Dargaggoota qarshii kuma dhibba lamaa fi badhaasa geephaa dhuunfaa isaaniitti moo'anii jiran argina. Dabalataan meeshaa gurraacha harkatti tokko tokko qabatanii ni jiru. Dargaggoonni dorgommii maalii akka moo'a himuu ni dandeessaa?

Kun gosa kuduraale fayyummaaf midhagina dhala namaf baay'ee barbaachiso tahanidha. Isaanis muuzii, burtukaana, mangoof kkf dha. Haalli omisha isa biqilaan isa dhaabbate erga guddate booda firii isa kan godhatudha. Kuduraale kun midha ni qabu?

Ijoolleen kunneen maal godhaa jiru? Ijoolleen kunneen barattoota yoo ta'aan daree barnootaa isaanii keessa ta'aani barnoota isaanii hordofaa jiru. Barattoonni kunneen uffata halluu keelloo fi cuquliisa ta'e uffatanii kan jiranidha.

Meeshaan elektirooniksii kun, bilbila gurraati. Bilbilli gurraa sagalee gara alaatti nama biraatti osoo hin baasin ofii qofa dhagahuuf fayyada. Bilbilli gurraa kun, haalluu gurraacha kan qabu yoo ta'u, bilbila sagalees of irraa qaba. Bilbilli gurraa kun, humna maalii fayyadamuun dalaga?

Konkolaataan eebbaa wantoota miidhagoo abaaboowwan halluu adda addaa akkasumas waan qaama isaarra kaa'amee sagantaa sana ibsu ofirraa qabaachuu qabu. Sagantaa yeroo cidhaa fi eebbaa halluu wal hin fakkaannetu barbaachisa. Cidhaaf halluu kamtu gaariidha jettaa?

Suuraa kanarratti kan argamu simbirto halluu gurraachaa qabdu yommuu ta'u simbirton ala mukkeen irra yookiin iddoo gara garaa margaan yookaan baalan tolfachuudhan kan keessa jiraattu yommuu ta'uu ganama ganama immoo sagalee ishee kilooleetiin ni wacci.

Iddoon gabaa kun maal qaba? Iddoon gabaa kun gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka muuzii, paappayyaa, maangoo, burtukaana, avokaadoo, fi kanneen biroo qabatee jira. Kunneen hundi isaanii nyaataf kan oolanidha.

Suuraa kanarraa kan nuti arginu kun immoo suuraa dhugaatii alkoolii of keessaa qabu yemmuu tahu akkasuma illee kan nama macheessuu danda'udha. Dhugaatiin kunis meeshaa ittiin dhugamutti buufamee tooraan tahee yeroo jiru ni argina.

Oomisha biqiltuu maangoo haala baay'ee bareedaa ta'een firii godhatanii jiran. Biqiltoonni kunneen walirraa siiqfamanii akka qilleensaa fi biyyee gahaa argachuu danda'nitti kan dhaabamanidha. Faayidaan biqiloonni kunneen qilleensa naannoo keenyaa akkasumas gama dinagdeen qaban maali?

Dubartiin kun dhangalaa'aa laastikiitti naqaa jirti. Dhangalaa'aan kun naannoo ibsaan elektirikii hin jirretti madda ifaa ta'uun tajaajila. Meeshaaleen dhangala'oo kana baatan ishii bura jiru. Maqaan isaa maal jedhama? Itoophiyaa keessatti ni argamaa?

Dubartii Farda kooraan fe'amee jiru gulufsiisaa jirtu, kan uffata aadaan miidhagee yoo taatu, namoonni hedduun dhaabatanii daawwachaa jiru. Fardi aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti gahee maali qaba? Sabni keenya ilaalcha akkamii fardaaf qaba?

Hidha guddicha laga Abbayyaa kan waggoota kudha afur booda ijaaramee xumurame argina. Lagdi Abbayyaa laggeen karaa fagoo deemanii galaanatti yookiin garbatti makaman keessaa isa tokkodha. Bakki lagdi Abbayyaa itti galu ni beektaa?

Namni kun maal gochaa jira? Namni kun dunkaana keessa dhaabbatee dubartii takka waliin haasa'aa jirudha. Dunkaana keessa madaala meeshaa irratti madaalan fi meeshaaleen biroo dunkaana kana keessa jiru. Dubartiin uffata cuquliisa uffattee jirti.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namni qaama miidhamaa wiilcheriidhaan socho'u gargaarsa namaatiin konkolaataa deddeebisa uummataa ta'e baasii 'Shaggar' jedhamu yeroo inni galu argina. Baasiin kun dhuguma qaama miidhamtootaaf mijataadhaa?

Bakka seenaa qabeessa holqa soofumar yemmuu ta'u, bakka seena qabeessa kanatti hambaalee seenaa garaagaraatu argama. Akkuma kanallee bifa aadiin kan faayyame jiruu fi naannoon isaa bosonaan aguugame jiru kan nutti agarsiisudha. bakki seena kana maal jedhama?

Namni kun meeshaa manaa fi naannoo ittiin qulqulleessan baatee adeemaa kan jiru dha. Meeshaalee kun harataa laastikii irraa hojjetamee jiru dha. Gurgurtaaf kan dhiyeeffamanii jirani dha. Harataan akkasii mana keessan ni jiraa?

Buna danfee dhugamaa jiru, naannoon sun biqiltoota halluu magariisa qaban kan qabudha. Bunni sammuu namaa sababa dadhabbii fi mukaa'uutiin dadhabe haaromsuuf tajaajila. Bunni yeroo jalqabaaf biyya kamitti argame? dhugaatiin bunaa bara kam eegale?

Konkolaataawwan manneen barnootaa kanneen magaalaa Finfinnee keessatti barattoota deddeebisan tokko tokko kan durii fakkaatu. Isaanis halluu keelloo fi fuuldurri isaanii gadi jedhaa fi duubaan bakka bal'aa qabu. Maqaan konkolaataa kanaa maali?

Qarree fi qeerroo Oromoo uffata aadaa Wallaggaan faayamanii jiranidha. Aadaa qabnu beeksisuu keessatti gaheen qeerroo fi qarree irraa eegamu maali? Aadaa keenyaan boonuun bu'aa fi guddina afaan keenyaaf akkamitti dhiibbaa uumuu danda'a?

Kitaaba Danaa jedhu kan Dookter AseffaaTafarraatiin barraa'e argina. Kitaabni kun boca waan tokkoos haa ta'u, boca qaama namaa hubachiisa. Namni boca yookiin danaa wal fakkaataa qaba jettee yaaddaa? Bocni fuula keetii maali?

Bunni ciramee gara callaatti jijjiiramuuf humnaa fi yeroo cimaa barbaada. Namichi kun hojii buna calleessuu irratti bobba'aa jira. Achumaanis yaada kennaa jira. Namoonni duuba jiran qulleessaa moo guuraa jiru sitti fakkaata?

Dhugaatin kunneen dhugaatii alkoolii garaa garaa kanneen akka waaliyaa, harar, beddellee fi dhugaatii lallaafaa soofii jedhamudha. dhugaatin alkoolii yeroo baayisanii dhugaan qaama nama irratti miidhaa guddaa geessisa. dhugaatiwwan kunneen maal irraa oomishamu?

Haadholiin akkasumas namoonni gabaa deeman hedduun gaafa mi'a bitatanii galan qodaa pilaastika irraa hojjatame kan peestaaliis hin taane garuu bal'aa fi bal'aa ta'e keessa mi'a kaawwatu. Wanti kun naannoo keetti maqaan isaa maali?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii shubbisaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka adii, diimaa, gurraachaa fi magariisa of irraa kan qabudha. Iddoo isaan jiran muka guddaatu jira. Uffanni aadaa oromoo yeroo akkamii uffatama?

Teessumni lafa tokko tokkoo baay'ee kan nama hawwatu sababa biqiloota magariisaan haguugameef osoo hin taane lafuma dhagaa ta'ee kan bu'aa bahii of keessaa qabuu fi nama hawwatu hedduudha. Naannoo kee lafti akkanaa jiraa?

Konkolaataa uummata fe'ee deemu yeroo nama buusuuf dhaabbatee jiru argina. Iddoon itti dhaabbatee jiru kutaalaa magaala finfinnee keessaa yoo ta'u, achumaanis namoota biroo fe'achuu ni danda'a. Konkolaataa akkasiin karaa deemtee beektaa?

Kitaaba barataa Afaan Oromoo kan barattoota kutaa sal-gaffaa barataniidha. Suuraa namoota uffata aadaa Oromoon faayamanii kan ofirraa qabudha. Kitaabni kun barattoota Oromoof akka afaan jalqabaatti kan dhiyaatedha. Afaan Oromoo guddisuu fi dagaagsuuf maaltu nurraa eegama?

Namoonnis nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii yoo ta'u, namoonni kunneen namoota hordoftoota amantaa ta'anidha. Namoonni kunneen amantiin isaan hordofaa jiran ammoo ammantii ortodoksiti.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa maatii waliin dhaabbatanii suuraa ka'aa jiran argina. Maatiin kunis uffata aadaa isaaniin faayamanii argamu. Isaanis ijoollee lama dhiiraa fi durba qabu. Suuraan kun yoom fudhatame?

Warshaa oomisha mi'a dheedhii fayyadamuun meeshaalee fi wantoota biroo ilma namaaf tajaajila adda addaa kennan oomishan. Warshaan jiruuf fi jireenya ilma namaa salphisuun haala mijataa uumuu keessatti gahee hin tilmaamamne qaba. Warraaqsi warshaalee yoom eegale?

Gaafa galgalaa'u biiftuu yeroo lixuuf jettu diimattee mul'attee jirti. Ifti ishee kallattii hundaan bittinna'ee gara dukkanaa'uutti deemaa jira. Lafti onaa ta'e kan dhagaafi kattaa baay'eedhaan uwwifametu jira. Ifti biiftuu ija namaa irratti miidhaa yookiin faayidaa akkamii qaba?

Manneen kun, manneen toora tokko qabatanii ijaaramanii jiranii dha. Manneen kunneen ijaarsa walfakkaataa kan qaban yoo ta'u, haalluu keelloos dibamaniiru. Haalli manni kun itti ijaarame yokin maqaan ijaarsa manaa akka kanaa maal jedhama?

Haroo uumamaa kan boolli itti marfamee jiru argina. Haroon uumamaa akkasii bakka jireenya qurxummii fi uumama kan biroo ta'uu ni danda'a. Haroon nam tolchee naannoo keessanitti ni argamaa? Maaliifis fayyada?

loogoon kun boca geengoo kan qabu ta'ee barreeffama afaan oromoo biiroo bulchinsaa fi nageenya oromiyaa jedhu of irraa qaba. loogoon kun gidduu isaa irraa muka odaa jedhamu of irraa qaba. Odaan oromoo biratti hiika akkamii qaba?

Miidiyaa caayaa kan ta'eee yeroo baay'ee miidiyaan kun dhoksaaadhan viidiyoo magaala tokko waraabuudhan torbaanoota jiran keessa guyyaa jimaata sa'aa sadii irratti bulchaa magaala viidiyoo waraaban saana bifa gaaffii fii falmiidhan kan dhi'eessanidha. Maqaa namoota argaa jirtan kana beektu laata?

Kun, daandii asfaaltii konkolaataan irra adeemuuf ooludha. Daandii asfaaltii kana cinaatti daandiin namni irra adeemuuf oolu cirracha irraa hojjatame kan jiru yoo ta'u, manneen magaalaas ni jiru. Faayidaan daandiin asfaaltii daandii cirrachaa irra qabu maali?

Bakka hedduutti yeroo bishaan baay'inaan baduun beekamu kan itti kuufnu meeshaan wanti akka siliindarii wayii roottoo jedhamu jira. Innis yeroo hedduu manneen yookaan bakka ol ka'iinsa qaburra kaa'ama. Mana keessan roottoon jiraa?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa baasii deddeebisa uummataa imalaa jiruu yoo ta'u, maqaan baasii kanaas Waaliyaa jedhamuun beekama. Halluun baasii kanaas cuquliisadha. Baasiin kun eessaa ka'ee garam imalaa jira?